Màndarga màndarga bi nak mungi ameh lu vertt mungi ameh lu nyul mungi ameh lu xonxu mungi ameh tamit lu wekh.

Final bayanla bayanbi nak suñ mam ñofi dekon bayanbi nak mungi ameh ayy garab yuñ fi ji garab yu vertt si birr bayan bi nak mungi ameh tamit ayy ab ñax yu sew tamit yu fa neka tamit.